buna akaawwamaa jiru. bunni kun reefu akaawwamaa kan jiruufi akaawwamuun ammoo danfifa, ee kan dhugaatiif kophaa'uuf jirudha. harki nama buna kana akaa'aa jiruus ni argama. bunni biyya keenya keessatti namoota baayyeedhaan dhugamuun beekkama.

Namoonni kun gaazexeessitoota fi namoota akka keessummummaatti dhiyaatantu jira. namoonni miidiyaa OBN' kan irratti haasaa taasisaa jiran kun namoota sadiitu mul'achaa jira. isaanis gaazexeessitoota lamaaf keessummaa nama cimaa kan taheedha. Gaazexeessitoota lamaan kan keessaa tokko durba kan taateedha.

Yeroo dhiyootti dhibeen guddaa fi hamaan koronaa jedhamu tokko gara addunyaa keenyaa dhufee ture. Dhibeen Kun kan qilleensaan namaa namatti daddarbuu fi yeroo gabaabaa keessatti faffaca'ee ture. Dhibeen Kun yeroo ammaa jiraa?

Namoonni kunneen waliin ta'uun kunis daboodhaan ta'uun waliin hojjetaa kan jiranidha. Gosti hojii isaan hojjetaa jiranis roobni humnaan yeroo roobu akka biyyoo baay'ee haree hin deemneef kan gargaarudha. Namoota kana keessas haati mucaashee dugdatti baattee hojjetaa jirtus ni argamti.

Iddoo kun iddoo baay'ee bareeduu fi baay'ee kan miidhaguudha. akkasumallee miidhaginaaf dhalli namaa itti bashannanu fi itti booharudha. iddoo kun iddoo itti dhalli namaa itti suuraa ykn fakkaattii isaa kan fakkaatu ittiin ka'uudha.

Fakkii wantoota laastikiin ukkaanfamanii jiraniiti. wantoonni kunneen waan akka saanduqaa keessatti walitti qabamanii jiru. wantoonni kunneen waan halluu gurraacha, keelloo fi cuquliisa qabaniidha. Akkasumallee teessumni tokko kan uffanni irra bu'ee jiru argamaa jira.

Finfinnee keessatti hojii boonsaa ta'etu hojjetamaa jira. Hojiin kunis Finfinnee akka maqaa ishee miidhagduu uumuu irratti kan xiyyeeffate waanta'eef halkaniifi guyyaa hojjechuun itti fufee jira. Magaalaa kana keessatti hojiin hunduu hooggantootaan madaalamaa adeema. Magaalaan biroo Finfinnee irraa maalbarachuu qabu?

Haadholiin bu'aa bayii baay'ee dabarsuudhaan daa'ima isaanii guddifatu. Kana jechuun yeroo ulfaa irraa eegalee dadhabbiin isaanii baay'eedha. Kanaaf haati dandeessuudha jedhama. Akkuma Oromoo Haatiifi Gabaan waanta namaa kennitu hidhabdu jedhu. Ofii beeloftee ijoollee isheetii laatti. Ofii daartee ijoolleeshii daara baasti. Kana malee oolmaan haadhaa maalidha?

Uffanni aadaa kan warra arsii kan dubarootaa baay'ee kan bareeduu fi halluun isaa immoo waan akka diimaa magaala fakkaachuu dhaqudha. Na amani kutaa alaarra kan jiru sana kan akka kootii sanammoo namni marti ni jaallata.

Barattoota daa'immanii. Daa'imman kunneen uffata danbii mana barnootaa isaanii uffatanii kan jiranii fi nyaata isaanii nyaachuuf harka dhiqachaa kan jiranidha. Daa'imman abdii egeree biyyaati. Kanaafuu kunuunsii fi barnoonni qulqullina qabu daa''imman mara bira gahuu qaba.

Bakki kun, mana dubbisaa baay'ee bal'aa ta'ee dha. Mana dubbisaa kana keessatti teessoowwan haalluu gurraacha qaban akkasumas minjaalli haalluu adii diimaa qaban ni mul'atu. Manni dubbisaa kun, qulqulluu fi ijaarsa ammayyaa simiintoo irraa kan hojjatamee dha?

Kun gosa dhugaatii lallaafaati. Maqaan dhugaatii lallaafaa kanaa ispiraayitii jedhama. Qaruuraa isaa wajjin qadaadamee minjaala irra kaa'amee jira. Qaruuraan kun dhangala'aa 300ml of keessatti qabachuu danda'a. Bifni isaa immoo magariisadha.

Namoonni sirba baasan hedduun uffata aadaa kan naannoo sirba baasan sanaa uffatanii, harkatti meeshaalee akka ulee fi gaachanaa qabachuun bakka bareedaa deemanii baasu. Bakkeewwan itti bahu keessaa naannoo galaanaa akkam akka bareedu.

Dhagoolee dhadhaabbatanii akkasumas gariin isaanii ammoo ciciisanii jiran argaa jirran. Dhagooleen kun bocii isaanii harka namaan kan hojjataman otoo hin taane dhagoolee uummamaan bifa bareedaafi haala bareedaa dhaan kaawwamanii jirani dha.

Fakkiin kun taphattoota garee biyyaaleessa Itiyoopiyaati. Taphattoonni kun shurraaba magariisaa fi putaantaa halluu keelloo qabu uffachaa jiru. Akkasumallee isaan keessaa gali eegaan uffata adii uffatee jira. Taphattoonni kun dirree kubbaa miillaa keessa walitti siqanii dhaabbachaa jiru.

Kuduraalee fi muduraalee gara garaa suuper maarkettii keessatti argama argaa jirra kudaaleen kanneen kan akka muuzii, ananaasii, burtukaana, loomii fi kanneen biroo as keessatti walitti qabamanii kan argaman argaa jirra.

Iddoon kun iddoo dhaabbata ykn iddoo waajjirri tokkoo keessa jiruudha. waajjirri kun ammoo waajjira miti-mootummaa fi waajjira mootummaa kan taa'aniidha. akkasumallee bakka kana keessa biqiloota biftii isaanii halluu magariisa taa'antu jira. biqiloonni Kun dhala namaatiif faayidaa guddaa kan kennaniidha.

Paartiin siyaasaa biyya tokko gaggeessu yeroo yeroon dhimma keessoo isaa jiru rakkoolee jiran furuuf wal gahii akkasumas konfiraansii ni taasisa. Nan amanaa paartiin kana godhu dursee rakkoo keessoo isaa ni furata.

Biqilaan kun kan baay'ee bareeduu fi tooraan dhaabbattee kan jiruudha. biqilaan kun gaafa tooraan dhaabbattee jiru baay'ee kan miidhagduuf kan nama hawwatuudha. biqilichi halluu magariisa kan qabuudha. mataa isaa gubbaatti ija ykn firii godhatee kan jirudha

Biqiloonni amma argamaa jiran kun baay'ee bifti isaa ilaaluun kan namatti toluu fi sammuu dhala namaa kan boqochisuudha. Biqiloon kun toraan dhaabamanii kan jiraniidha. biqiloonni baay'inaan toora nammanii dirree irra dhabbachuun kan nama hawwachiisaa kan jirudha.

Ijoolleen kutaa kana keessatti argaman barattoota yoo ta'an barattoonni kunis tokkoon tokkoon isaanii lakkoofsa waraqaa irratti barraa'ee jiru harkatti qabatanii isa harkatti qabatan kanas olqabanii dhaabataniiti kan argaman. Barattoonni kunis barattoota umuriidhaan xiqqoo ta'anidha.

Yeroo ammaa kanatti uffatni faashinii ta'an dhiiraafis haa ta'u, dubaraaf karaalee hedduu dhiyaachaa jiru. Uffatni kun uffata harka dheeraa qabu, bifti isaa immoo gara gurraachaatti kan siqudha. Maqaan isaa maal jedhama?

Karaa guddaafi konkolaataa baayyee asirratti yookaan karaa karaa kanarratti argaa jirra. Mucaan tokko ammoo mucaa saayikilii karaa kana irra oofaa jirus argaa kan jirrudha. Karaa kana bukkee ammoo namnis deemaa jira.

Dubartiin tokko eelee ammayyaa fayyadamtee buddeena tolchaa jirti. Akkasumallee buddeenni tolchamee jiru baay'een walirra tuulamee jira. Buddeena wal irra tuulamee jiru kun yoo akka kanatti afaan banee taa'e baakteeriyaan itti seenuu waan danda'uuf ukkaanfamuu qaba.

Darbaan naannoo baadiyyaa hawaasa qonnaan-bulaa biratti beekamaadha. Meeshaan kun durii kaasee hanga har'aatti faayidaa guddaa qaba. Innis yeroo midhaan dhahamu callaa qulqulleessuuf fayyada. Bakka Darbaan hinjirretti hojiin hiiqa hinargatu. Meeshaan kun maal irraa hojjetama?

Iddoon kun iddoo gabaan itti Wal bittuu fi Wal gurguruudha. iddoo gabaa kana keessa wantoota addaa addaatti jira. isanis tokko dinnicha, lama karootii, sadii hundee diimaa, afur qaaraa, shan timaatimii, jaha qullubbii, torban raafuu maraa Fi kan kana fakkaataniidha.

Magaalaa guddaa akkasumas karaa magaalaa guddaa kana keessatti argamuu argaa kan jirrudha. Karaan kun karaa baayyee wal xaxaa fi karaa wal keessa deemudha. Gubbaa fi jala illee deemuun karaa itti danda'amudha.

Lafa oomishaa yoo ta'u lafti kun lafa seektaraan midhaan irra faca'ee jiru dha. Lafti kun lafa baayyee diriiraa fi lafa midhaan irratti argamu magariisa akka inni uffatu isa taasise dha.

Meeshaan kun maqaan isaa teeppii jedhama. Meeshaan elektirooniksii teeppii jedhamu kun, sagalee muuziqaa garaa garaa keessatti taphachiisuf fayyada. Kana malees, meeshaan kun reediyoo haasofsiisuuf illee ni fayyada. Dhaabbanni meeshaa kana oomishe filiips jedhama.

Kun alaabaa bakka bu'ee Sirna Gadaati. Sirni Gadaa sirna bulchiinsaa sabni Oromoo ittiin wal bulchuudha. Abbaan Gadaa waggaa saddeet saddeetiin baallii wal harkaa fuudhuun wal bulchu. Alaabaan kun immoo halluu gurraacha, diimaafi adii irraa hojjetame.

Asxaan kun, asxaa miidiyaa Oromiyaa Miidiyaa Niitwork jedhamuuti. Miidiyaan kun, miidiyaa mormitoota oromoo biyya alaa keessa jiraataniin kan hundaa'e dha. Asxaan kun, dudduuba magariisa irratti kan hojjatame yoo ta'u, haalluuwwan gurraacha, diimaa fi adii irraa hojjatame.

Buna Akaa'amee yeroo inni tumaatiidhaf qopha'ee jiru nutti agarsiisa. Akkuma kanallee shiinii adii kan fakkatu keessa isaati waan akka adii aaraa wayi keessa kan ol ba'aa jiru argina. Bunni kun maalitti tumaama jettani yaaddu?

Mana dubbisaa akka sadarkaa biyyaatti beekamaa ta'ee fi kan yeroo calqabaa kan ta'e Abiroot keessatti gosoota kitaabaa hedduutu jira. Kitaabolee kanas barataa qofaaf kan qophaa'e osoo hin taane nama maraafi.

Itoophiyaa keessatti bakkeewwan hedduutti yeroo ammaa kana biqiloota kan harka namaatiin hojjataman jechuun kan namni harkaan mooraa isaa keessa dhaabuun gurgurte hedduutu dhaabamaa jiru. Isaan Kun kunuunsa naannoo keessatti gahee akkami qabu?

Kitaabni kitaabaa galmee jechootaa afaan oromoo gara afaan ingiliffaa fi amaariffatti hiiku maqaan isaa odaa jedhamu yoo ta'u namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Hinseenee makuriyaa nama jedhamudha. Kitaabni kun bara kam maxxanfame?

Biqiltuun firii kun, biqiltuu appilii jedhamuun beekamuu dha. Appiliin firii mukaa mi'aawaa yoo ta'u ,fayyaa qaama namaatif baay'ee barbaachisaa dha. Faayidaan appiliin fayyaa qaama namaatif akkasumas kan biroof qabu maal faa dha?

Dhaabbilee gurguddoo biyya tokko keessa jiran keessa dhaabbanni baankii isa tokkodha. Baankiiwwan biyya keenya Itoophiyaa keessatti argaman keessa tokko Baankii Daldala Itoophiyaati. innis dhaabata mootuman hundeeffamedha .Tajaajila inni kennu keessa tajaajila mobaayii baankii kan teekinooloojiidhan deeggaramedha.

Buufanni xiyyaaraa maqaa gooticha Oromoo Jeneraal Waaqoo Guutuutiin kan moggafame naanno Oromiyaa Godina Baalee Magaalaa Roobee keessatti argama. Buufanni xiyyaaraa kun yeroo ammaa tajaajila hedduu kennaa kan jiru yoo ta'u, buufanni xiyyaaraa kun bara meeqa hundeeffame?

Yeroon keessa jirru kuni yeroo dhaloota teekinooloojii waan ta'eef, appilikeeshiniin ergaa barreeffamaa, suuraa fi suur sagalee dabarsuu danda'u kun ni argama. Innis maqaan isaa Waatsaappii jedhama. Appilikeeshinii namoonni danuun fayyadamanidha.

Dubartoonni kun ,uffata bifa addaan yokin dizaayinii ammayyaan hojjatame uffatanii faashinii agarsiisaa jiru. Dubartoonni lamaan kun halluu gogaa fuulaa diimaa kan qaban yoo ta'u, uffata isaanii irra barreeffamni jirtuu jedhuu barreeffamee jira.

Dhugaatin kun dhugaatii lallaafaa maqaan isaa mirindaa jedhamu yoo ta'u baattu isaa keessa kan jiruu yeroo ta'uu. dhugaatin lallaafaan kun alkoolii waaan of keessaa hin qabneef qaama namaa irratti miidhaa hin geessisu. dhugaatii kana namoonni baayyeen ni fayyadamu.

Namoonni mana daldalaa suuqii dhaabbataan kireeffatanii daldala hin gaggeessine hedduun bakka magaalaa keessaa taa'amee gurgurame bakka qexoodhaan meeshaaleen itti gurguramanitti hojjatu. Qexoo daldaluun haala adda ta'een maamiloota hedduu horachuuf nama gargaara.

Minjaala bareeda mana keessa ta'aa jiruudha. Minjaala kana irra 'Laaptoppii' tokkotu jira. Akkasumallee teessumni gurraachi tokko minjaala kanatti maxxanee jira. Duuba minjaala kanaan keenyan manaa halluu adii qaban illee argamaa jiru.

Namoonni kun ayyaana waggaa masqala kan jedhamu irratti gubaa gubaa kan jiraniidha. namoo baay'inaan kan jiraniidha. akkasumallee namoonni kun uffannaa aadaa ayyaana waggaa irratti uffatamu uffatanii ayyaanessaa kan jiraniidha. namoonni baay'inaan kan jiraniidha. namoonni saala dhalaaf dubaraan wal keessaa kan jiraniidha.

Meeshaaleen kun gosa tokko kan ta'aan hangi isaanii adda adda kan ta'eedha. Meeshaaleen kun waan akka danaa geengoo diimaa ta'e ofirraa qabu. Meeshaaleen akkanaa baayinaan naannoo humnootni nageenyaa itti argaman jiru.

Kun konkolaataa uummataa ammayyaa ta'e kan maqaan isaa 'Selaam Bus' jedhamuudha. Konkolaataan kun qaamni isaa kaan halluu magariisaafi fuulleen isaa immoo halluu gurraacha kan qabuudha. Konkolaatichi namoota hedduu fe'uudhaan ariitii guddaa deemuuf ga'umsa qaba.

Boraatiin uummata biyya keenyaa biratti iddoo guddaa qaba. Itoo ammayyummaan hindhufin dura irraa kaasee itti fayyadamamaa ture. Akka aadaatti Boraatii kana muka filatanii soofuudhaan boca itti baasanii hojjechaa turan. Yeroo ammaa akka hanbaa seenaatti ilaalama. Yeroo durii irraa kaasee maaliif xiyyeeffannoo argate?

Siree teephaa jedhamuun kan beekamu gosa siree kan namoonni keessattuu bara durii itti fayyadamaa turanii fi kan ammallee bakkeewwan tokko tokko kan jirudha. Sireen kun teepha irraa kan hojjatamuu fi baay'ee cimaadha.

Meeshaaleen kunneen, meeshaalee manaa fi biirooti. Meeshaaleen kunneen, teesoo soofaa jedhamuun beekamuu fi saanduqa meeshaalee gosa garaa garaa keessa kaawwatanii dha. Soofaan teessoo uffata furdaa akkasumas gogaa irraa illee qophaa'uu danda'uu dha.

Namoonni mana hoteelaa keessa hojjataniif foon dhiyeessan mana tokko keessatti qalamanii erga kaa'amanii booddee gara hoteelotaa fi biyyoota alaa illee ergamuu danda'u. Kan namatti tolu isaan kun alatti ergamanii biyyaaf shara argamsiisu.

Barjaa mana nyaataati. Barjaa kana irratti barreeffamni qubee afaan Amaaraan katabamee jira. Akkasumallee suuraan mataa sangaa fi aalbee barjaa kana irra jira. Naannoo barjaa kana duubaab biqiltuun halluu magariisaa jiru.

Tempereecherri kun dhala dhala namaatiif faayidaa hedduu qaba. Inni bakka qilleensi hin jirretti qilleensa namaaf kennuuf kan dhala namaa tajaajiluudha. meeshaan qilleensa kennuuf tajaajilu kun gatiin isaa baay'ee minya'a fin baay'ee qaalii kan taheedha. kanaafuu tempereecherri kun dhala namaatiif faayidaa guddaa qaba.

Namni kun, nama siyaasaa beekamaa Oromooti. Namni kun, maqaan isaa Obbo Baqqalaa Garbaa kan jedhamu yoo ta'u, namni kun yeroo dheeraadhaaf qabsoo Oromoo keessa kan turee fi paartii siyaasaa Koongirasii federaalawaa oromoo keessatti barreessaa ta'ee tajaajilaa tureera.

Namoonni miseensota baandii waraana biyya tokkoo keessa jiran baandii raayyaa jedhamnuu kan beekamanii fi isaanis dhiiraa fi dubartii ta'uun gareedhaan kan socho'anii fi sagantaalee ni eegalchiisu, sagantaalee ni xumursiisu. SImboon isaanii akkam akka bareedu.

Asxaan kun, asxaa kilabii kubbaa miilaa Qiddus Giyoorgis jedhamuuti. Kilabiin kun, Itoophiyaa keessatti kilabii amma jiran hunda irra umurii dheeraa kan qabu yoo ta'u, shaampiyoonii pirimeer liigii Itoophiyaa yeroo hedduuti. Asxaan kun, haalluu burtukaana dudduuba adii akkasumas sarara diimaa qabuun hojjatame.

Dhukkuba koronaa vaayirasii ittisuuf yeroo baay'ee tooftaaleen dhaabbata fayyaa addunyaan qajeelfamoonni hedduun bahanii turan. Isaanis bakkeewwan adda addaatti maxxanfamuun uummanni akka of eeggatu taasifamaa turan. Dhugumatti dhukkubichi waan sodaachisaa ture.

Daabboon nyaata filatamaa namoota hedduudhaan soorratamudha. Haalli hojii isaas salphaa waanta'eef mana namoota baay'eetti qophaa'ee nyaatama. Yeroo ammaa kana immoo haala adda ta'een fedhii namootaa guutuudhaaf mootummaan Warshaa Daabboo dhaabsisuun fayyadamtoota gammachiisaa jira. Waliin gahinsa isaa irratti maaltu barbaachisa?

Konkolaataawwan fe'iisaa akkaataa waan fe'anii irratti hundaa'uun gosoota hedduutu jiru. Isaan keessaa tokko kan ta'e kan dheerina qabuu fi namni keessa dhaabbachuu danda'u isa tokkodha. Haala kamiyyuu ta'u garuu nama dhaabuun sirrii miti.

Fakkii kitaaba afaan Oromoo kan barreessaan Adunyaa Barkeessaa Dhinsaa barreesseedha. Kitaabni kun maqaa 'Arraa Gurbaa' jedhuun moggaafamee jira. Qola kitaaba kanaa irra suuraa simbirroo galaana irraa kan halluu adii qabdutu irra jira.

Namoonni kunneen, namoota siyaasa Oromoo biratti bakka guddaa qabanii dha. Namoota a kanneen keessaa ,Obbo Jawaar Mohaammad ni mul'ata. Namni kun, sirna darbe keessa nama qeerroo fi qarree Oromoo sochoosaa tureedha? Jawaar Mohaammad yeroo ammaa kana haala siyaasaa akkamii irratti argama?

Konkolaatonni ol dhedheeroon haalluu wal makaa qaban kun, konkolaattota wal irratti hojjataman lama yokin konkolaataa darbii qabuu dha. Konkolaataan kun maqaan isaa Baasii Anbassaa kan jedhamu yoo ta'u, qabeenyummaan isaa kan bulchiinsa magaalaa Finfinneeti.

Meeshaaleen biiroo fi manaa kunneen ,meeshaalee akka: teessoo hirkoo qabu gogaa haalluu gurraacha irraa hojjatamee fi minjaala bal'aa muka haalluu adii keelloo qabu irraa hojjatamee dha. Teessoowwan lamaan kun, minjaala boca geengoo qabu kanatti marsanii jiru.

Mucaa durbaa xinnoo kan shurrabbaa ishee haalaan fooyattee jirtuudha. Mucaan durbaa kun morma ishee irraa callee halluu adda addaa qabu qabdi. Akkasumas mucaan kun gurra ishee irraa waan danaa geengoo fakkaatu qabdi.

Bakki kun, bakka lafa ol ka'a akka biyya Itoophiyaatti sadarkaa lammaffaa akka naannoo Oromiyaatti immoo sadarkaa tokkffaa qabuudha. Gaarri kun, gaara Tulluu Diimtuu kan jedhamu yoo ta'u, tulluun diimtuu gaarawwan tulluu diimtuu keessaa isa tokko.

Magaalaan Shaashamannee garee taphattoota kubbaa miilaa mataa isaa ni qaba. Gumiin taphattoota garee kanaas alaabaa yookiin mallattoo gumii taphattoota biroo irraa addaan isaan baasu kan qabanidha. Kunis bara 1993 kan hundaa'edha.

Gaggeessitoonni amantaa kaatolikii sirna wal badhaasuu fi wal eebbisuu irratti ni hirmaatu. Kunis galmee seenaa hojii isaaniif kan ta'u dha. Namoonni hojii isaanii kana irraa akka baraniif muuxanoo ol kaa'u.

Isaan kun barattootaafi barsiisaa daree barnootaa keessatti argamaniidha. Dareen barnootaa isaanii muka irraa kan ijaarame ta'ee hin duudne yookiin qaawwaa kan qabuudha. Barsiisaan uffata seeraa mana barumsaa uffatee dura dhaabbatee barsiisaa jira.

Meeshaan kun, maqaan isaa kaameraa jedhama. Kaameraan meeshaa elektirooniksii ammayyaa suura garaa garaa kaasuu fi akkasumas suur-sagalee waraabuuf fayyada. Kana malees meeshaan kun, akka to'annoottis dhaabbilee yokin mana keessatti ni fayyada.

Okoleen gosa meeshaa mana keessaa kan keessi isaa banamaa fi naannoon isaa boca golboo qabu qadaadas ofirraa qabudha. Okoleen Migira irraa kan hojjatamuudha. Dhugaa dubbachuuf okoleen mana keessatti mi'a baay'ee barbaachisaadha.

Diinagdee biyya tokkoo utubuudhaf ogummaawwan garaagaratu barbaachisa ogummaawwan jiran keessa induustirii godoo jalatti kan ramadamu ogumaa uffata hodhuuti, uffanaa addatti hodhamu keessaa wandaboon isa tokkodha, meeshaalee inni irraa qopheeffamu wantoota naannoo jiran irraa ta'uun isaa adda isa taasisa?

Oomishoonni suuqii keessatti gurguramuuf saanduqa keessa kaawwamanii jiran kunneen, oomishoota qulqullinaa fi fayyaa rifeensa mataa akkasumas gogaa eeggachuuf barbaachisanii dha. Maqaan oomishaalee kanneenii maal jedhama? Meeshaaleen dheedhii, oomishaaleen kunneen irraa oomishaman maal faa dha?

Naannoleen gaafa roobni cimaan yeroo dheeraaf walitti fufiinsaan roobe yookaan bokkaa guddaa taanaan manneenii fi qabeenya baay'ee balleessuu danda'a. Innis namoonni mana isaanii gadhiisanii akka buqqa'an taasisa. Balaan wanti kun geessisu jibbisiisaadha.

Asxaan kun, asxaa garee kubbaa miilaa dubartootaa Daashin Biiraa jedhamuuti. Asxaan kun, haalluuwwan keelloo, adii fi diimaa irraa akkasumas haalluuwwan alaabaa Itoophiyaa sadan magariisa ,keelloo fi diimaas of irraa qaba. Asxaan kun, danaa boca geengoo qaba.

Namoonni kunneen mana nyaataa keessa taa'uun soorata soorataa kan jiran yoo ta'u namoota taa'anii nyaachaa jiran keessaa namichi tokko dubartii tokko gurshaa jira. Namoonni taa'anii soorataa jiran kunis hedduu gammadoo akka ta'an ni beeksisu.

Dargaggeessa uffata aadaa isaa uffatee, faaya miidhaginaa morma isaatti godhatee, sa'aatii harkaa harkasaatti godhatee socho'aa jiru argina. Uffatni isaa halluuwwan akka adii, magariisaa fi gurraacha xixiqqoo kan qabu dha. Haasa'aa adeemaa jira.

Meeshaalee fakkii fi danaa adda addaa ittiin kaasuuf fayyadaniidha. Meeshaaleen kun saanduqa isaanii keessa kaawwamanii ta'aa jiru. Meeshaalee akkanaa barattoonni yeroo fayyadaman cabanii jennaan qara waan uummataniif yeroo fayyadaman akka hin cabneef eeggachuun gaariidha.

Magaalota hedduu keessatti aadaan waliin bahanii naannoo fi daandii konkolaataa qulqulleessuu baramaa ta'aa dhufeera. Kunis namoonni daa'imaa fi nama guddaa osoo hin jedhiin uummanni marti waliin baha. Wanti akkanaa shakkii malee biyya ni jijjiira.

Dhaadannoo uummata gaggeessaa isaa jaallatu, hiriira nagaa kan obbo Shimallis Abdiisaa fi Dookter Abiyyi Ahmediif dhaabatan argina. Itoophiyaan saba danuu kan qabdudha. Gosoota saba Itoophiyaa keessatti argamanii muraasa maqaa dhahuu ni dandeessaa?

Yeroo galgalaa ibsaan bifa garaa garaatiin magaalaa keessatti ibsamee taa'u hawwattumaa magaalichaa baay'ee dabala. Kana malees hojiin misoomaa addaan akka hincinneef ifti halkan mul'atu haamilee namatti hora. Ibsaan akkasii kun faayidaa biraa maal qaba?

Humni waraanaa biyya yookiin naannoo tokkoo gaafa lola deemuu yaadu konkolaataa fe'iisaa kan meeshaalee waraanaa sana itti fe'uun dirree waraanaa deeman qabu. Keessattuu nama dabalatee meeshaalee waraanaa gosa hundaa fe'ee deema.

Namni kun Ministeera Barnootaa Itiyoophiyaa kan ta'e Prof. Biraanuu Naggaati. Prof. Biraanuun waajjira keessa taa'ee miidiyaalee biyyattii keessatti argaman hedduuf ibsa kennaa jira. Duuba isaatiin immoo alaabaan aasxaa Ministeera Barnootaa ofirraa qabu fannifamee jira.

Qeerransi gosa bineensota bosonaa keessaa tokko ta'ee kan bifti isaa adii Akka daalachaa cucurree fakkaatudha. Bineensi kun baay'ee kan fiiguu fi bineensa baay'ee baay'ee hamaa kan salphaatti bineensota biraa adamsee nyaata.

Dargaggeessi tokko qomee adiifi kofoo bifa samii qabu uffatee bosona keessa deemaa jira. Miila isaatti kophee pilaastikii irraa hojjetame ol dheeraa ta'e, kan bifa gurraacha qabu kaa'atee jira. Bosona magariisa gidduu deemaa jira.

Kuduraa maqaan isaa anaanaasii jedhamutu tooraan bareedee oomishamee argama. Kuduraan kun dhiyeessii warshaa oomisha anaanaasii keessatti ga'ee olaanaa qaba. Oomisha kuduraa tokko haala kanaan hektaara hedduu irratti haala gaariin oomishuun wabii warshaa dhugaatii lallaafaaf amansiisaadha.

daa'imman baayatanii taa'a jirantu nutti mul'achaa jira. daa'imman kunneen tartiibaan taa'a kan jiran yoo ta'an isaanis nyaaata nyaachaan kan jirani dha. lafti daa'imman kun itti argamtu ammoo duubasaa bosonatu jira.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa dabtaraati. Dabtarri meeshaa barnootaaf akkasumas wantoota akka yaadannoo gara garaa irratti barreeffachuuf nu gargaarudha. Dabtarri kun ammoo teessoo irra taa'ee jira.

Namni tokko dhukkubsatee gara mana yaalaa gaafa deemnu, ogeessi fayyaa achi keessaa sun waayee dhukkubaa fi mallattoo mul'atan maraa dhukkubsataa sanarraa bara. Mariin booddee laaboraatoorii galanii dhugaan jiru hin dhokatu ni beekama.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa kitaabaa yoo ta'u, kitaabni kunis kuusaa walaloo 'Gola icciitii' jedhama. Barreessaan kitaaba kanaas Boonaa Gammachuu Irreensoo jedhama. Kitaabni kunis bifaan gara gurraachaa ta'uusaa arguu dandeenya.

Bilbilli xiqqoon kun, bilbila harkaati. Bilbilli kun, sarara tokko kan fudhattuu fi bilbiluun alatti faayidaalee bilbilli ammayyaa qaban kan biroo kan hin qabnee dha. Bilbilli kun, yeroo jalqabaaf bara kam oomishame? Dhaabbanni bilbila kana oomishe maal jedhama?

Nyaanni kun nyaataa aadaa saba oromoo maqaan isaa marqaa jedhamu yoo ta'u kan inni irraa hojjetamu midhaan gosa garaa garaa kanneen akka qamadii, boqqoolloo, garbuu fi midhaan biroo walitti makuudhan kan hojjetamudha.

Namoonni kunneen, namoota amntii islaamaa hordofanii dha. Dargaggoonni kunneen, uffata adii amantichaa uffatanii fi mataa isaanittis uffata maratanii dhaabbatanii osoo jiranii mul'atu. Dargaggoonni kunneem, haalluu gogaa gurraacha qabu. Namoonni kunneen, sagadaaf qopha'aa jiru.

Biqiltuun urufa irra dhaabbatee ,margee fi firii buusee jiru kun, qullubbii diimaa jedhama. Qullubbii diimaan ittoo tolchuuf kan oolu yoo ta'u, ittoon miira si'eessituu akka qabaatu kan taasisuu dha. Qullubbii diimaan haala qilleensaa akka kamii keessatti marga?

Namoonni ogummaa gogaa hojjachuu qaban naannootti maashinoota sasalphaa fayyadamuun korojoo xixiqqaa kan qarshii keessa kaawwannu hojjachuu ni danda'u. Isa bira darbee yeroo tokko tokko immoo qabatto illee irraa ni hojjatu.

Miidiyaaleen biyya keessaa hedduun kanneen akka raadiyoo fi televezyiinii baay'een isaanii afaanota hedduu miidiyaa isaaniin ni dabarsu. Tokkoon tokkoo afaan sanaaf sa'aatii qopheessan qabu. Dhuguman jedhaa miidiyaan akkanaa guddina afaaniif ni gumaacha.

Bosonni yeroo dheeraaf ture, biqiltoota ofirratti magarsu qaba. Bosonni kun mukoota dulloomaa waan qabuuf, waantota marga fakkaatan ofirratti magarsee jira. Bakka jireenya bineensotaa ta'uun faayidaa guddaa kan kennu ta'uun isaa beekamaadha.

Iddoon dirree kan baay'ee diriiraa taheef baay'ee irraa jiraachuu kan dhala namaatiif baay'ee kan hin mijanneedha. sababiin isaa ammoo dho'insa volkaanoo uwwifamee waan jiruufidha. dirree kana irraa dhalli namaa jiraachuun baay'ee daran rakkisaaf ulfaata kan taheedha.

Hordoftoota amantaa kiristaanaa warra Ortodoksii biratti guyyaa kabajamaafi jaalatamaa Ayyaana Cuuphaa jedhamutu jira. Gaafa guyyaa kanaa hordoftoonni amantichaa wayyaa adii uffatanii dura buutota isaanii faana gara lagaa dhaqanii ayyaana kana dabarfatu.

Kun bineensa bosonaa yoo ta'u maqaan isaa hardiida yookaan harree didaa jedhama. Bifti qaama isaatii sarara gurraachaa adii wal make qaba. Hardiidni marga sooratee jiraata. Dirree bal'aa gammoojjii fakkaatu keessa waliin dheedaa jira.

Loogoon kun kan kilabii ispoortii qiddus giyoorgis yoo ta'u halluu akka diimaa, magariisa, keelloo fi kanneen biroo of irraa qaba. Kilabiin qiddus giyoorgis kilaboota gahumsa guddaa qaban keessaa isa tokkodha.

Kopheen yeroo ammaa kana dhiiraafis haa ta'u, shamarraniif faashinii qabu baay'achaa jira. Kopheen kun bifa diimaa ifaa kan qabu, jabaa fi faashiniidhaan kan faayamee jiru dha. Yoo hodhame malee hin kaawwatamu.

Manni kun, mana gamoo meeshaalee ijaarsaa kan akka: dhagaa, simiintoo, sibiila ,cirracha fi oomishaalee ijaarsaa kanneen biroo irraa hojjatame yoo ta'u, manni kun darbii kan hin qabnee abbaa lafa irra jiruu qofa. Manni kun, bareedaa dha.

Dubaroonni oromoo karrayyuu bifti fuula isaanii kaan magaala babbareedoo fi ilkaaniin gaafa seeqan baay'ee kan nama hawwatanii fi jaalala nama qabsiisu. Deebi'ee immoo haalli aadaa isaanii ittiin kabajan dhugumatti sabboontota jechisiisa.

Meeshaan kun, meeshaa qarshii fi wantoota xixiqqoo biroo kan akka waraqaa fi meeshaalee miidhaginaa keessa kaawwachuuf oolu dha. Meeshaan kun, boorsaa yokin korojoo harkaa jedhamuun kan beekamu yoo ta'u gogaa bineensotaa irraa hojjatama. Gogaa bineeldotaa kan akka kamiitu boorsaa oomishuuf oola?

Namoonni kunneen uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffatanii kan jiran yoo ta'u baayyinni isaanii nama ja'a kan ta'aanidha. Uffanni isaan uffatan halluu akka diimaa, keelloo fi adii of keessaa kan qabudha.

Hambaan kun hambaa Itiyoophiyaa yeroo durii yoo ta'u maqaan isaa Laalibalaa kan jedhamu yoo ta'u kan inni ijaarame bara mootii Zaaguweeti. Hambaan kun gidduu gala amantii ortodoksii yoo ta'u dhaloota irraa dhalootatti darbun har'a gahee.

Sirbitoonni uffata walfakkataa uffatanii ulee qabatanii sirbaa kan jiran yoo ta'u duuba isaanii irraan immoo fardeen yaabbatanii sirbaa kan jiranidha. Namoonni kun yeroo akkam akkamii sirbu? Sirbaa aadaa naannoo kamiitiin sirbaa jiru?

Konkolaataan daandii asfaaltii irra adeemaa jiru kun, haalluu adii adii dibamee jira. Konkolaataan kun, konkolaataa tajaajila geejibaa namootaf kennu yoo ta'u, hammaan giddu galeessa fi namoota lakkoofsan hedduu ta'an qabachuu danda'a.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaati. Meeshaan kun ammoo meeshaa boraatii jedhamuun beekkamu yoo ta'u, boraatii kana aabboottiin keenya itti fayyadamaa turan . Maal irraa hojjatama?

Dubartiin tun nama siyaasaa fi pireesidaantii Itiyoophiyaa duraanii yoo taatu maqaan ishee sahaalawerq zaawudee nama jedhamtu yoo taatu fuullee ijaa godhattee jirti. Uffanni isheen uffattee jirtu halluu gurraachaa fi adii of keessaa qaba.

Bakka gurgurtaa meeshalee yookaan ammoo wantootaa. Namoonni bakka gurgurtaa kanarratti argamuun bitachaa kan jiran akkuma kana ammoo gurgurachuufi kan asitti argaman ni jiru. Baayyinan meeshaan as irratti argaa jirru kun uffatawwan faa'adha.

Konkolaataan gosa garaa garaatu jira. Isaan keessaa inni kun kan hojiif oolu, konkolaataa ba'aawwan adda addaa fe'ee bakkaa bakkatti socho'udha. Konkolaataan kun yeroo baay'ee dhangala'oo kan akka bishaanii fi dhugaatiiwwan geejjiba.

Meeshaan biyyee suphee irraa hojjatame kun maqaan isaa hubboo jedhamuun beekama. Meeshaan kun, erga biyyee suphee irraa bocni isaa baafame booda ibidda bobo'aa keessa kaawwamuun akka dursa bocametti akka gogu taasifama.

Alaabaan kun alaabaa naannoo somaalii yoo ta'u kan inni argamu Itiyoophiyaa keessattidha. Alaabaan kun halluu akka magariisa, adii, diimaa, fi keelloo of irraa kan qabu yoo ta'u qarqara isaa irraa gaala qaba.

Uummata oromoo biratti farda gulufsiisuun bara durii kaasee baay'ee beekamaa fi jaallatamaa ture. Dargaggeessi tokko ijoollummaa irraa eegaluun shaakalaa guddata. Aadaa fi miidhaginni uummata oromoo bira jiru eessumayyuu hin jiru.

Ijoolleen ummurii walfakkaataa keessa jiran saalaan itoo walhinqoodin wajjin taphachaa oolu. Isaan bira jaalala dhugaatu jira. Waan nyaatanis waliif qoodanii kolfaa yeroo wajjin dabarsu. Yoowalitti bu'anis itoo hinturin deebi'anii itoo wajjin taphatanii argina. Taphoonni yeroo ijoollummaa taphatamu maal fa'aati?

Fakkii namoota baay'ee lukkuu qabanii dhaabbachaa jiraniidha. Namoonni kun gabaa lukkuu keessaa lukkuu meeshaa isheen keessatti oomishamtu keessaa fuudhanii bitaa jiru. Akkasumallee namoonni dibaabee qabatanii dhaabbachaa jiran illee argamaa jiru.

Gaariin mala itti fayyadama geejiba aadaati. Kun kan ta'us beellada manaa gaangeefi harreedhani. Baalladoonni kunneen yeroo baay'ee faayidaa akkasiitiif ennaa oolan agarra. Haata'u iyyuu malee namoonni itti fayyadaman faayidaa yerootiif jecha humna isaaniitiin ol itti fe'anii agarra. Kun akka hintaaneef maaltu godhamuu qaba?

Nyaatni kun gosoota nyaataa keessaa isa tokko yoo ta'u maqaan isaa foon jedhama. foon nyaata lubbu qabeeyyii irraa argamu yoo ta'u pirootinii waan of keessaa qabuf qaama namaa ijaaruu keesssatti gahee guddaa qaba.

Tokkummaan humna! Dhalli namaa jiruufi jireenya isaa adeemsifachuudhaaf waliigalee hariiroo gaarii uumee jiraata. Sabni waliigale immoo rakkoo isa mudate haala salphaadhaan mo'atee darba. Yeroo gammachuus walbira dhaabbatee waliin qooddata. Gaafa roorroon hammaates waliif wareegamee qaanii wal-oolcha. Faayidaan tokkummaa kan biroo maalidha?

gilgiliin gosa meeshaa manaa kan keenyaa manaa irratti fannifamu ta'ee kan adda isa godhu immoo meeshaalee fi halluuwwan isa miidhagsan diimaa, adii fi gurraacha fa'aa qaba. Meeshaan kun meeshaa aadaa akka malee bareedudha.

Qotee bulaan qonna lafa bal'aa irratti hirmaatu, aadaa wal gargaarsaan hojjeta. Qotee bultoonni kun goodaa qotaa kan jiran yoo ta'u, jigiidhaan yookiin daboodhaan hojjechaa jiru. Qonni akkasii kan nama dhuunfaa yookiin garee ta'uu ni danda'a.

Meeshaan muka irraa murame tokko lafa bu'ee jira. Meehaan kun danaa roga arfee qabatee lafa dhagaa irra ta'aa jira. Meeshaaleen akkanaa tajaajila manaa keessaaf waan faayyadaniif callisaniima lafatti gatuun qisaasayina meeshichaa fiduu dnada'aa.

Dubartiin tun nama siyaasaa fi pireesidaantii Itiyoophiyaa duraanii kan taate maqaan ishee Sahaalewerq zawudee kan jedhamtu yoo ta'u fuullee ijaa godhattee jirti. Cinaa ishee alaabaan mootummaa Itiyoophiyaa dhaabbatee kan jirudha.

Gaachanni meeshaa aadaa oromoo kan gogaa bineeldotaa fi keessa isaatti immoo waan jabaatu akka wantichi hin uranne kan godhu of keessaa qaba. Bocni isaas golboodha. Naannoo keetti gaachana namoota akkamiitu qabata?

Kitaabota afaan oromoo keessaa tokko kan ta'e waayee asoosama dheeraa irratti kan barreeffamu waayee nama tokkoo yookaan ta'ii tokkoo seenaa dheeraa fi guutuu of keessaa qaba. Kitaabni akkanaa ammas ammas dubbifamuu qaba.

Meeshaalee manaa kan suphee irraa hojjetaman kanneen akka jabanaa, baataa cilee, fi kanneen biroo. Meeshaalee kana keessaa jabanaan halluu gurraacha qabatee kan jiru yemmuu ta'u, meeshaaleen manaa kanneen biroon halluu isaanii diimaa ta'ee fi kanneen biroon illee jiru.

Kopheen dhiirotaa faashinii garaa garaan bahaa kan jirudha. Kopheen kun irri keessa isaa uffata irraa kan hojjetamudha. Bifa shumburii kan qabuu fi koomeen isaa ol ka'aa kan ta'edha. Jabaa fi umurii dheeraa turuu ni danda'a.

Bakka gurgurtaa biqiltoota kanneen akka muduraa, kuduraa fi fuduraalee gara garaa ti. Lafa kanatti kan argaa jirru kanneen akka raafuu maramaa fi biqiltoota nyaataaf oolan gosa gara garaatu argamaa jira.

Dubartoonni aadaa uummata Oromoo keessatti morma isaani fi irraatti kan godhatan caacuu jedhama. Caacuun sirna gadaa Oromoo keessatti akkan beekamaafi kabajamaadha. caacuun mallattoo araara fi nageenyati kanaaf dubartiin isa godhate ykn kawwate kabajamtuudha.

Nooraa cehumsaa bishaan irratti ijaaramee jiru agarsiisaa. Kunis dhagaafi Siminttoo irraa waan toolfameef jabaafi geejjibaafis mijataa dha. Dargaggeessi uffata haalluu adii uffates nooraa kana irra imalaa jira. Ijaarsi kun naannoo kamitti argamuun tajaajila kennaa jira ?

Dhangala'oowwan adda addaa yeroo baay'ee meeshaan nuti ittiin safarru pilaastikoota kanneen akka jaarkaanii fi kaan immoo boca adda addaa kan qabanidha. Isaanis meeshaalee safaraa kan dhangala'oo, meeshaalee safaraati jechuu dandeenya.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaa aadaa keessaa ammoo meeshaa boraatiiti. Boraatiin kun ammoo boraatii muka irraa hojjatamuu fi kan mataa jala kaawwatanii ciisani dha.

Barataafi barsiisaan hariiroo gaarii waliin qabaannaan haalli baruufi barsiisuu gaarii ta'a. Kana jechuun barsiisaan tokko waanta barataatti ulfaate lola tokko malee jaalalaan itti dhiyaatee ibsaaf yoota'e haala salphaadhaan hubachiisuutu danda'ama jechuudha.

Ilbiisota mana keessa nama waliin jiraachuun nama rakkisanii dhortoota qaama namaa ta'an baay'eetu jiru. Isaanis qoricha ilbiisaa kan filiitii jedhamuun gaafa itti biifame ni bada. Akkaataan inni ittiin ilbiisota ajjeesu dinqiidha.

Suuqii keessatti nyaatni gosa adda addaa kanneen akka ruuzii, akaayii fi mokoroonii fa'aa qola keessatti saamsamanii gaafuma waarshaa bahan akkattiin qophaa'u. Akkaataan itti oomishamee jiidhinsa ittisuuf yaaliin taasifame ajaa'iba, dinqiidha.

Jeneraal Taaddasaa Birruu uummata oromoo biratti na qabsaa'aa cimaa kan uummanni oromoo akka baratuuf jajjabeessaa turedha. Kunis faallaa sirna nafxanyaa bara sanaa dhaabbachuun uummata jajjabeessaa ture. Namni kun goota, goota ija barbaadaati.

Gareen namoota walitti dhiyaatanii fi wal jaallatanii kan naannoo tokko keessaa yeroo hedduu qircaa waliin qircatu. Kunis gosa horii kamiyyuu haa ta'u kan qalatan waan sana qalatanii ni hiratu. Hariiroon namoota akkanaa baay'ee cimaadha.

Qaamaa fi rifeensa keenya qulqulleeffachuuf saamunaan nu barbaachisu. Saamunaawwan kunneen yeroo baay'ee rifeensa keenya ittiin miiccachuuf kan nu gargaaran yoo ta'u, gogiinsa rifeensaaf nu saaxiluu ni danda'u. Kanaafuu maal gochuu qabna?

Manneen nyaataa fi dhugaatii keessatti nyaataa fi dhugaatii jiran beeksisuudhaaf namootaaf barjaa pilaastikaa naannoo manaa yookaan dallaa hoteela keenyaa irratti maxxansuun gaariidha. Haala kanaan nama baay'ee argachuun ni danda'ama. Beeksifni garuu humna qabeessa.

Fakkii dubartoota gabaa keessa waan hedduu lafa naqanii gurguraa jiraniiti. Dubartoota waa gurguraa jiran keessaa tokko uffata adii mataa isheetti haguuggattee jirti. Akkasumallee meeshaaleen manaa adda addaa naannoo namoota kanaa taa'aa jiru.

Meeshaa halluu gollollee qabutu ta'aa jira. Meeshaan kun halluu cuquliisa qaba. Gubbaan meeshaa kanaa waan halluu gurraacha qabu kan shiboon walitti hidhamee jiruudha. Akkasumallee meeshaan kun barreeffama halluu adii qabuun irratti katabamee jira.

Kitaaba jechuun waa'ee waanta tokko akkasumas wantoota garaagara iddoo tokkotti walitti fidanii mata duree itti uumanii kan bareeffamudha. Gosoota kitaabilee jiran keessa tokko kitaaba xiinsammuuti, kitaabni xiinsammuu gochoota fi yaadota sammuu namaa ijaaran irratti kan xiyyeeffatudha.

Oyiruu midhaan nyaataa boqqolloo jedhamu kan lalisee jiru keessa dubartiin tokko dhaabbattee jirti. Qonnaan boqqolloo kun lafa bal'aa qabatee jira. Dubartiin sun immoo gidduu midhaan kanaa dhaabbattee bilbila 'ismaartii' tuttuqaa jirti.

Kitaabni kitaaba maxxansa lammaffaa afaan oromoo barreeffamee mata dureen isaa Bu'uura qorannoo yoo ta'u namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Destaa Dassaaleny jedhama. qolli kitaaba kana halluu magariisa qaba. kitaabni kun waayee maalii dubata?

Kunneen meeshaalee waajjira keessatti tajaajilaniidha. Tokko irra taa'uuf kan fayyadu barcuma ammayyaadha. Barcumni kun bifa gurraacha kan qabuufi miilli isaa gommaa socho'u kan qabuudha. Kan biraan immoo minjaala bifa adii qabu kan wantoota sasalphaas keessa kaa'uudhaaf tajaajiluudha.

Kun teessuma mala aadaatin hojjetamu yoo tahuu mukoota gara garaa irraa kan hojjetamu bareedina kan qabudha. Teessummni kun milla lama kan qabu akkasumas teessumaf haala mijata kan qabuudha. Teessuma kana maalin boocu dandeenya?

Namoonni kun namoota beekamtii addaa addaa akka hawaasaattis tahe, akka barnootaattis tahe beekamtii addaa kan qabaniidha. namoonni kun lamaan dhiiraa Fi dubartii kan tahaaniidha. namoota lamaan kana dugda duubaan kan jiru kun alaabaa ibsituu eenyummaa biyya tokkoo kan taheetu jira.

Namoonni kun ykn ijoolleen kun baay'inaan argamaa kan jiraniidha. ijoollee kan baay'ee diddiimtuu taatee fi kan baay'ee babbareeddudha. ijoolleen kun walitti naannoftee mukaa jala taa'aa kan jiraniidha. ijoolleen kun ijoollee dubaraa ykn ijoollee shamarranii kan ta'aaniidha.

Qubeelaa gaa'elaa haala gaariin faayame argina. Namoonni yeroo gaa'elaa dhaabbatan gaa'ela isaanii kana kan mirkaneessuu qubeelaa waliif kaa'u. Kunis kana booda waliin bultoo dhaabanneerra isa jedhuuf mallattoo isaaniif ta'a. Namoota gaa'ela raawwatan qofaatu qubeelaa waliif ka'aa ?

Biyya keenya Itoophiyaa keessatti manneen jireenya waliinii yeroo ammaa baay'inaan ijaaramaa jira. Manneen kunneen gamoodha. Gamoo kana keessa abbootii warraa hedduutu jiraata. Ulaagaan mana jireenyaa guutee waan argamuuf baay'ee mijataadha. Mana akkasii baay'inaan ijaaruun maaliif barbaachise?

Talaallii daa'immaniif kennamaa jiru. Talaalliin yeroo gara garaatti daa'immaniif kennamu carraa daa'imman dhukkuba daddarboof saaxilamuu danda'an kan xiqqeessudha. Gama biraatiin talaalliin jarmoota xixiqqoo nyaataa fi dhugaatii qulqullina hin qabne waliin soorataman ajjeesuuf kan gargaarudha.

Manneen ijaarsi isaanii sadarkaa tokkoo fi isaa ol qaban kan akka gamootti ijaaraman kutaalee maraa keessa akka namni jiraatu haala mijataa qabu. Manneen akkanaa kun yeroo ammaa magaalota keessatti kan baay'ataa jiranidha.

Kitaabni kun kitaaba afaan oromoon barreeffame yoo ta'u mata dureen isaa bu'uraalee ogbarruu oromoo kan jedhu yoo ta'u namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Fedhasaa Taaddasaa Guutaa nama jedhamu dha.

Oromiyaan badhaadhinaa fi guddina naannoo ishii mirkaneessuuf, biiroo Investimeentii fi Industirii hundeessitee ni qabdi. Biiroon kun tajaajila galteewwan biyya keessaa fi alaatti fayyadamuun kan hojjechaa jirudha. Namoonnis qarshii isaanii irratti investii gochuu ni danda'u.

Akkuma beeknu daakkiyyeen gosa allaattii bishaan daakuun jiraattuu fi jireenyii ishee caalaan bishaan irra kan ta'edha. Kan ajaa'ibu immoo ilmaan ishee isheerraa barachuun daa'imummaa irraa eegaluun bishaanirra daakaa ni guddatu.

Dargaggeessa sa'a elmaa jiru. Haati dargaggeessa kanaa dhaabattee isatti kolfaa jirti. Dargaggeessi kun sa'a magaala kan miila takaalamtee jirtu elmaa jira. Jiruuf jireenya maatiis ta'e kan hawaasummaa jiraannu keessatti hojiin saala irratti kan hin hundoofne ta'uu nu hubachiisa.

Dhugaatiin "Heineken" jedhamu kan alkoolii of keessaa qabuu fi halluun qaruuraa isaa immoo magariisa kan dhugaatii lallaafaa ispiraayitii fakkatudha. Dhugaatii kana baay'ee dhugnaan akkuma biiraa nama macheessa. Dhugaatiin kun maalirraa oomishama?

Dubartiin tun teessee buna danfisaa kan jirtu yoo ta'u fuuldura ishee meeshaan buna ittiin danfisan kan biyyee suphee irraa hojjetame jabanaa kan jedhamu taa'ee jira. mana isheen keessa jirtu margi afamee jira.

Sabboonummaa isaanii mul'ifachuudhaaf namoonni baay'een meeshaalee mana keessaa alaabaa ofirraa qaban bitachuudhaan mana isaanii guutanii ittiin faayyatu. Kana malees uffannaan isaaniis alaabaa ofirraa qaba. Kun immoo jaalalli biyyaa hammam ulfaataa akka ta'e mul'isa. Kana malee jaalalli biyyaa haala kamiin mul'achuu danda'a?

Waasaappiin appilikeeshinii interneetiin hojjetu yoo ta'u, faayidaalee garagaraa kan namaaf kennudha. Faayidaaleen Waasappii muraasni bilbila bilbiluuf, viidiyoo, fi sagalee waraabanii waliif erguuf kan gargaarudha. Waasaappiin yeroo jalqabaaf biyya kamitti eenyuun hojjetame?

Gamoo guddaa darbii baay'ee qabu kan wantoota adda addaan faayyamee jiruudha. Gamoo kana irra barreeffamoonni adda addaa baay'een mul'achaa jiru. Akkasumallee fakkiin gosoota nyaata adda addaa bifa miidhagaa ta'een keenyan gamoo kanaa irra jiru.

Bakka bashannanaa baayyee bareeduun daawwannaaf nama hawwatudha. Bakka kanatti kan argamu ammoo bishaan uummamaa, biqiltoota yookaan bosonaa fi haala teessuma gara garaati, isaanis kanneen akka tulluu, gaaraafi lafa dhooqaa ti.

Alaabaan mootummaa naannoo Tigraay halluuwwan diimaa guutuu alaabichaarra jiruu fi gidduutti urjii halluu keelloo qabu akkasumas qarqara tokkorraan halluu keelloo boca rogsadee qabu kutee keessa seene qaba. Urjiin sun maal agarsiifti?

Gosoonni ittiin hanga safarru gosoonni hedduun kan jiranii fi kan yeroo ammaa beekamaa ta'e immoo madaala hangaa dijitaalaa jedhama. Madaali hangaa kun kan adda isa godhu safara sana lakkoofsaan agarsiisa.

Kun qabeenya uumamaa keessaa tokko kan ta'e, bosona keessatti kan argamu finca'aadha. Finca'aan bishaan lagaa lafa ol ka'aa irraa gara dachaatti gadi dhangala'uudha. Cina bishaan kanaatiin biqiloota magariisa gosa garaa garaatu marsee jira.

Namoota baayyatanii taa'anii barumsa amantaa barsiisaa jiraniifi Namoota taa'anii barnootaa amantaa kana barachaa jiran argaa jirra. Namoonni asirratti argaa jirru kun ammoo namoota amantaa islaamaa hordofan yoo ta'an sheekonnis ni jiru.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa dargaggeessi tokko farda kooraa fi mi'a isaan faayame yaabbatee jiru yoo tau, dargaggeessi kunis ulee qabatee jiraachuu isaa arguu dandeenya. Fardi kunis bifaan adiidha.

Iddoo gabaa kana galteewwan nyaataa kanneen akka qullubbii diimaa, timaatima, moosee fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee jira. Galteewwan nyaataa kunneen fayyaa qaama namaa fi madda galiif baayyee barbaachisoo kan ta'edha.

Taphattoonni kubbaa miilaa itoo gara dorgommiitti hingalin dura shaakallii hedduu taasisu. Dhimma kana irratti hoogganaan garee gahee guddaa qaba. Miseensa isaa gahoomsuudhaan taphaaf qopheessa. Taphni kun bu'a qabeessa ta'uu isaatiin xiyyeeffannaa namoota hedduu argateera. Deeggartoonni kubbaa miilaawoo maal fayyadamu?

Hordoftoonni Amantaa Kiristaana uffata mana amantaa kan faarfattootaa uffatanii kan jiranidha. Uffanni kunis adii fi diimaa yoo ta'u mallattoo fannoo kan ofirra qabudha. Faarfattoonni kunis yeroo ayyaana kan faarfatanidha. Faarfattoonni kun hordoftoota amantaa Ortoodoksiiti moo Pirotestaantiiti?

Aasxaa yookaan ammoo agarsiistuu waanta tokkooti. Barreeffamni kun ammoo barreefama baankii abisiiniyaa jedhuudha. Yookaan ammoo baankiin abisiiniyaa akka naannoo kanatti argamu kan nutti agarsiisudha. Baankiin abisiiniyaa Itoophiyaa keessatti kan hundeefame dha.

Baaburri gosoota tajaajila geejibaa keessa tokko ta'ee meeshaalee gurguddaa fi namoota hedduminaan biyya tokko irraa gara biyya tokkootti kan geejibsiisudha. Biyyi keenya Itoophiyaa biyyoota geejiba baaburaa gaggeessan keessa ishee tokkodha. Namoota hedduminaan qabachuun isaa kan namatti toludha.

Konkolaataa guddaa tajaajila hawwaasummaa magaalaa Finfinnee keessatti kennuudha. Konkolaataan kun halluu diimaa qaba. Konkolaataa kana irra namoonni yaabbatanii dhaabbachaa jiru. Konkolaataan kun yeroo tokkotti namoota hedduu bakka tokkoo gara bakka biraatti geejjiba.

Dubartoonni aadaa naannoo isaanii iddootti eeguuf cichoominaa fi jabina qabu. Uffata aadaa naannoo isaanii uffatanii, mi'a miidhaginaa addaa fi morma isaaniitti godhatanii jiru. Dubartoota aadaa naannoo eessaa hordofan sitti fakkaatu?

Harreen beellada manaa yoo ta'u yeroo baayyee kan itti fayyadamu namoota baadiyaa jiranidha. Iddoon harreen kun jiru lafa marga lalisaa fi mukkeen gurguddoo qabatee jirudha. Harreen yeroo baayyee geejjibaaf kan ooludha.

Godambaan bakka kuusaalee meeshaawwan durii seenaadhaaf keessa kaa'amudha. Akkasumas waantota yeroo amma akka qananiitti ilaalaman boruuf akka yaadannootti olkaa'uuf bakka baay'ee filatamaadha. Bakki kun daawwattoota biyya keessaa qofa itoo hintaane warreen biyya alaatiinis nidaawwatama. Kaayyoon ijoo ijaarsa bakka akkasii maalidha?

Kun sirna kabaja ayyaana Masqalaa magaalaa Finfinneetti kabajameedha. Ayyaanichi hordoftoota amantaa Ortodoksii Tewaahidootiin kan kabajamuudha. Damaraan ayyaanichaaf qophaa'e abiddaan gubachaa jira, Amantootaafi tajaajiltoonni amantichaa baay'een bakka kabaja ayyaana kanaatti argamu.

Suuraan kun ammoo suuraa saayikiliiti. Saayikiliin kun nama tokko fe'uuf kan nu tajaajiludha. Saayikiliin kun ammoo amma kan isheen argamtu manatti hirkatteeti. Manni kun ammoo mana jireenyaa guddaa kan ta'edha.

Qaamni bishaanii kun nama yabalaan deeman of irraa kan qabu yoo ta'u qarqarri isaa lafa olka'aa mukkeen bosonaa gurguddoo fi magariisa ta'ee kan qabudha. Biqiltoonni fi mukkeen lubbu qabeeyyif barbaachisoodha.

Namni kun idddoo lafa olka'aa marga magariisaa fi mukkeen gurguddoon jiru taa'ee kan jiru yoo ta'u cinaa isaa beellada manaa kan ta'e sareen fi manni jireenyaa citaa irraa ijaarame jira.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa ijoollee baayyee dhaabbatanii tapha taphachaa jiran argaa jirra. Namni tokko ammoo ijoollee kana gidduu dhaabbatee tapha kana taphachiisaa kan jirudha.

Kun taphataa kubbaa miilaa urjii lammii Arjentiinaa kan ta'e Liyoonel Meesiidha. Liyoonel meesiin taphataa sarara duraa gahumsa cimaa qabuudha. Seenaa keessatti kilaboota akka Baarseloonaa, PSG fi kanneen biroof taphachaa tureera. Badhaasa Baalandoorii si'a saddeet argateera.

Lafti sababa uumamaan boca garaa garaa qabdi. Kunis sababa dhohiinsa volkaanoo, bishaanii, socho'iinsa lafaa fi kan kana fakkaatan ta'uu ni danda'a. Tabbi bu'ee bahu kun sababa kanaaf akka ta'e ni hubanna.

Manni kun mana suuqii yokin mana oomishaaleen garaa garaa guyyaa guyyaatti itti fayyadamnu itti gurguramanii dha. Oomishaalee suuqii kana keessatti gurguraman keessaa kan akka : buna, ashaboo , aannan, waraqaa qulqullinaa fi kanneen biroo ni mul'atu.

Dubartoota hedduu uffata wal fakkaataa halluu cuquliisaa fi adii qabu uffatanii mana keessa ta'aa jiraniidha. Dubartoota kana keessaa tokkoo boorsaa halluu gurraachaa qabattee jirti. Akkasumallee naannoo dubartoonni kun ta'aa jiran utubaan manaa diimaan mul'achaa jira.

Namoonni kunneen, namoota naannoo baadiyaa keessa jiraatan yoo ta'u, waal gahiif muka jalatti walitti qabamanii mul'atu. Namoonni kunneen, harka isaanii baasuun mari'achiistota gaafii gaafachaa jiru. Namoonni kunneen marii dhimmoota hawaasaa irratti taasisaa jiru.

Kitaabni kun kitaaba afaan oromoon barreeffame yoo ta'u mata dureen isa Arraa Gurbaa kan jedhudha. namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Addunyaa Barkeessaa Dhinsaa nama jedhamudha. kitaabni kun Finfinnee Oromiyaatti maxxanfame.

Baajaajiin gosa geejjibaa keessaa tokko ta'ee kan gommaa sadii qabuu fi halluuwwan wal fakkaataa qabanidha. Halluun isaaniis mudhii gaditti cuquliisaa fi isaa olitti waan akka sharaa halluu adii qabudha. Kunis nama xiqqoo baatti.

Biyyi keenya Itoophiyaan mana maree bakka bu'oota uummataa qabdi. Miseensonni kunneen naannolee hunda keessaa filatamanii achii teessoo argatu. Jarri kun gaaffii uummata keessa jiru gara miseensaatti fiduudhaan beekamu. Hojiin isaanii inni biraa maalidha?

Diraamaan afaan Oromoo yeroo adda addaa garee namoota baay'eetiin kan hojjatamee fi guddina aartii afaan oromoo keessatti shoora olaanaa qaba. Diraamaan afaan Oromoo yeroo baay'ee na ajaa'ibsiisu kan abbaa lataa Sanaa fa'aa

Kun mana gurgurtaa uffataafi kopheeti. Uffatawwan gosa garaa garaa namni akka arguuf mana jalatti gadi baafamanii hargoggeetti uffifamanii jiru. Kopheewwan muraasni immoo hargoggee kanneen irra kaa'amanii jiru. Kopheen baay'een garuu mana keessa naqamanii jiru.

Alaabaan bakka hedduutti fannifamee mul'ata kun immoo agarsiistuu mallattoo biyya tokkoo waanta'eef keessummaan biyya biraa irraa gara biyya sanaa deemu osoo nama hingaafatin ofuma isaatii biyya keessa jiru akka baruuf isa gargaara.

Manni jireenyaa yeroo ijaaramu bakka adda addaatti qoodamuudhaan faayidaa hedduuf oolfama. Bakka ciisichaa, iddoo meeshaan taa'u, bakka nyaanni itti qopha'u, akkasumas bakka keessummaan taa'u fa'aati. kana malee qoqqooddaa hedduu itti laachuu dandeenya. Manni jireenyaa faayidaalee akkamii qaba?

Namoonni kun aadaa addaa kan qaban kibba Itoophiyaatti kan argamanidha. Fuula isaanii irra boca garaa garaatu jira. Kunis waan argisiisu qaba. Namoonni kun umuriidhaan ijoollee yoo ta'an iyyuu, abboota isaanii irraa baraniiru.

Magaalaa Finfinnee keessatti misoomni koriidarii hojjatamaa jiruu fi ture yeroo yeroon qoodamuun yeroo garaagaraa hojjatamaa jira. Dhugaa dubbachuuf misoomni Kun eegaamuun isaa magaalaa Finfinnee jijjiireen Jira. Garuu ammallee naannoolee irratti ni hafa

Kun bakka sagantaa addaatiif miidhagfameedha. Afuuffeewwan baay'een bakkicha akka miidhagsaniif walitti hidhamanii jiru. Afuuffee bifa magariisaafi bifa warqee qabantu wal keessa makamanii walitti hidhamanii jiru. Minjaalawwan mimmiidhagoo boca garaa garaa qabanis ni jiru.

Asxaan kun, asxaa garee biyyaalessa kubbaa miilaa Itoophiyaati. Asxaan kun, haalluuwwan magariisa, cuquliisa fi burtukaana irraa kan hojjatame yoo ta'u, alaabaan Itoophiyaa fi fakkiin kubbaa miilaa akkasumas urjiiwwan haalluu keelloo qaban shan ni jiru. Gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa gahuumsa akka kamii qaba?

Uffata adii uffatee jira. Naannoo isaatti kan argamu namoota addaa addaa fi suuraa manaa bareedaatu argamaa jira. cina namicha kanatti kan argamu qeerroo tokkoo Fi mucayyoo shamarranii tokkoodha. Namichi kun gara china isaa ilaalaa jira.

Iddoon kun kan baay'ee nama hawwisuudha. akkasumallee kan nama boqochisuudha. idddoo kanatti wanti amma argamaa jiru hedduudha. isaanis mana, biqiloota addaa addaa, karaa ykn daandii marfata ykn mazooriyaa marga babbareeddduu kan taheedha. manichi kan dhalli namaa ijaarratee jiruuf jireenya isaa keessatti dabarfatuudha.

Suuqiiwwan daldalaa baay'ee keessatti namni yookaan maamilli isaanii tokko akka huccuu barbaade sana dhaqee bitatuuf callisanii kan mana keessa ol kaa'anii dhiisan miti. Warri meeshaalee pilaastikaa kan fakkaatutti uwwisanii kaa'an akkam nama mararu

Namoota hojii ijaarsaa hojjachaa jiran argaa jirra. Namoonni kunneen bayyina kan qabaniifi namoota hojii ijaarsa manaa irratti boba'anii jiranidha. Ijaarsi kun hojii konistiraakshiiniti. Sibiila feerroo jedhamuufi simmintoon ijaaraa kan jiranidha.

Konkolaataan kun wantoota miidhagina konkolaataaf gargaaraniin hedduu miidhagee kan jiru yoo ta'u halluun konkolaataa kanaas gurraachadha. Konkolaataan bu'aa hedduu qaba. Fakkeenyaaf namoota bakka tokkoo gara bakka biraatti geejjibuufii kan kana fakkaataniif gargaara.

Daakiiyyeen yeroo isheen bishaan keessa deemtu kan nutti agarsiisudha. daakiiyyeen kun yeroo baay'ee bishaanirra fagatte jiraachuu kan hin dandeenyedha. Akkuma kanallee Daakiiyyeen kun baay'ee xixxiqoo kan taateedha. baay'inni daakiyyee kanaas shan kan ta'anidha?

Manni murtii aadaa biyya Itoophiyaa keessumaa naannoo Oromiyaatti yeroo ammaa kana baay'inaan kan jiranidha. Manni murtii kunis halluu alaabaa Abbaa Gadaa yookiin gurraacha, diimaa fi adii akkasumas Odaa kan ofirraa qabudha. manni murtii kun bakka kamitti argama?

Kunneen dargaggoota Oromoo garee dhiirotaafi dubartootaatti qoodamuun irreeffachaa jiraniidha. Warri dhiiraa uffata aadaa naannoo Arsiifi Booranaa uffatanii bokkuu qabatanii jiru. Warri dubartootaas uffata aadaa wal fakkaataa uffatanii siinqee qabatanii harootti irreeffachaa jiru.

Dargaggooni muraasni rifeensa isaanii guddisuudha ofirra jiksanii adeemu. Waanti akkasii kun yeroo baay'ee qabsaa'ota bosona jiran biratti baramaadha. Haata'u malee hawaasa keessas waanti akkasii jiraachuun xiyyeeffannaan namoota akkasii irratti akka godhamu taasiseera. Dhiirri Rifeensa guddisuun maaliif fayyada?

Gosa dhugaati laafaa kan ta'ee yeroo baay'ee maatiin daa'ima isaaniitiif kan bitanidha. Akkuma kanallee baay'ee keessa nama dhugaati qabaneessu ta'un faayida guddaa dhala namaf kan qabudha. Gosti dhugaatii kanaas yeroo dhi'oo asitti kan dhufedha.

Konkolaattonni kunneen, konkolaattota fe'uumsaa kan meeshaalee gosa gara garaa kan akka: zayita boba'aa, oomishoota nyaataa fi kanneen biroo yoo ta'an, daandii guutanii baay'atanii jiru. Dhaabbanni konkolaattota akka kanaa oomishan maal faa dha?

Namni kun, pireezidantii biyya Ameerikaa maqaan isaa Doonaald Tiraamp jedhamuu dha. Namni kun, paartii rippaabilika jedhamu keessaa dorgomuun yeroo lammaffaaf biyya Ameerikaa hoogganuuf kan darbee dha. Pireezidantiin kun, amaloota addaa akka kamii faa qaba?

Namichi kun nama addunyaarratti fiigichaan seenaa ajaa'ibaa galmeessise yeroo ta'u maqaan namicha kanaas Abbebee Biqilaa jedhama. Seenaan inni hojjetee darbes miila duwwaa jechuunis kophee osoon keewwatiin fiiguun dorgommii fiigicha maaraatoonii 1ffaa ta'uun xumure.

Kophee kun, kophee saala dhiiraa haalluu gurraacha kan dibame yoo ta'u, kopheen gogaa bineeldotaa irraa hojjatame. Kopheen kun bareedaa yoo ta'u, uffata guutuu hojii suufii jedhamuun beekamu waliin kan kaawwatamuu dha.

ijaarsa gamoo gurguddaafi namootatu nutti argamaa jira . gamoolee kana irratti ammoo hojiilee baayyeetu hojjatama isaan keessaan tokko hojii baankiiti. Baankiin nuti asirratti argaa jirru kun ammoo baankii awaashi dha.

Isaan kun barattoota daree barnootaa keessa jiraniidha. Uffata seeraa mana barumsaa isaanii uffatanii; kitaaba, kobbeefi barruulee isaanii qabatanii mana daree barnootaa isaanii keessa taa'anii jiru. Afaaniifi funyaan isaanii maaskiidhaan haguuganii jiru.

Shaamarran yeroo baay'ee hawwattummaa isaanii dabaluudhaaf waanta hedduu fayyadamaa oolu. Isaan keessaa kophee irraa yookaane baay'ee xiqqoo irraa kaasanii waan akka bottii dheeraa ta'e fa'aa fayyadamu. kana malees uffata gaggabaabaa irraa kaasee baay'ee dheeraa kan ta'e fa'aa fayyadamuudhaan ofeeggatanii jiraatu.

Kun bakka wal dorgommii tapha ammayyaa teenisiiti. Taphattoonni lamaan taphachuun wal dorgomaa kan jiran yoo ta'u, abbootiin murtii namni lama immoo gamaa gamana taa'anii qabxii qabaafii jiru. Namoonni biroo baay'een immoo dorgommii kana daawwachaa jiru.

Oduu, oduun kun oduu waxajii bara kuma lamaaf kudha jaha gaafa guyyaan digdamii shanii kan gabaafamedha. Oduun kun foodaa televizyiiniin darbaa kan jiruufi Obbo Shimallis Abdiisaafi Xahaa Abdii suurarratti argamu.

Minjaalonni hedduun miidhaganii mana keessa jiru. Tokko tokkoo minjaala kanaa cina barcuma nam-tokkee bifa gurraacha qabdutu jira. Akkasumallee tokkoo tokkoo minjaala irra 'laaptooppii' tokko tokkotu jira. Naannoo manaa kana keessa biqiltuun halluu magariisa qabu meeshaa adii keessa jira.

Dukkaanni gurgurtaan meeshaalee sasalphoo keessatti adeemsifamu gandoota keessa jiraachuun fayyadamtoonni akka salphaatti waanta barbaadan akka argatan isaan gargaara. Namoonni hojii kana irratti bobba'anis hawaasa naannoo isaanii fayyaduu bira darbee ofii isaaniitiifis bu'a qabeeyyii ta'aa jiru. Meeshaaleen jara kanaan dhiyaatu qulqullinni isaa hammami?

Barjaa tajaajila lammummaa Oromiyaa. Tajaajilli lammummaa tajaajila lammiileen keenya tolaan kaffaltii tokko malee hawaasa isaanii sababoota uumamaa fi nam-tolcheedhaan rakkatan humnaa fi beekumsa qabaniin deeggaranidha. Tajaajilli lammummaa lammii waliif yaaduu fi walii gaddu qabaachuu kan agarsiisudha.

mana baadiyyaa keessatti argamuu fi nama naannoo manaa sanatti argamtu argaa jirra. manni kun mana citaafi muka irraa ijaarramun keessa jiraachuuf ooludha. namni nuti argaa jirru kun ammoo gara mana kanaatti deemaa jirti.

Shamarreen uffata aadaa halluun isaa adii ta'ee fi sarara keelloo, diimaa fi magariisa qabu uffattee kan jirtudha. Shamarreen kun rifeensa ishee halluu diimaa dibee kan jirtudha. Uffanni aadaa shamarreen kun uffattee jirtu uffata aadaa naannoo kamiiti?

Kopheewwan shamarrootaaf ta'an akaakuu adda addaa qabu. Kopheewwan kun bifa faashiniidhaan kan hojjetamanii jiran yoo'u, hundi isaanii kophee uffataati. Kaan isaanii qorraaf kan fayyadanidha. Muraasni isaanii immoo bashannanaaf kan oolanidha

Muuziin kun baay'ee kan diimatee Fi baay'ee sirriitti kan nyaachuudhaaf kan hawwatuudha. muuziin kun iji tokko osoo irraa hin citin akka jirutti muka isaa irratti diimatee ykn iddoo gahee/bilchaatee kan jiruudha. muuziin Kun dhala namaatiif faayidaa hedduu qaba.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa biqiltuu yookaan ammoo suuraa mukaati muka kana irratti ammoo ija yookaan firii isaa argaa jirra . Mukti kun firii buufachaa jira.

Daa'imni tun uffata aadaa oromoo uffattee kan jirtu yoo ta'u adda ishee irratti faaya oromoo godhattee jirti. uffanni aadaa isheen uffatte halluu akka diimaa, gurraachaa fi adii of keessaa kan qabudha.

Meeeshaaleen mana keessaa kan akka, Minjaalaa, Teessuma nam-tokkee, fi wantoota itti dhugan argamaa jiru. Meeshaaleen kun faayyaalee adda addaan waan miidhaganii jiraniif namoonni mana nyaataa kana yeroo dhufan miira gammachuun ta'aanii fayyadamu.

Fakkiin kun bakka gubataa manaa yeroo darbe Ameerikaa keessatti balaa ibiddaan mudateedha. Bakka gubatee jiru kanatti manni diimtuun tokko qofaatti balaa ibiddaa kana irraa haftee jirti. Balaan ibiddaa akkasii naannoo magaalaatti ka'uu waan danda'aaniif ijaarsa keessatti ittistuu ibiddaa hammachiisuun filatamaadha.

Alaabaa asirratti argaa jirra. Alaabaan kun ammoo alaabaa halluu hedduu qabudha isaanis gara gubbaatii gara gadiitti; magariisa, keelloo fi gara dhuma isaatti ammoo diimaa kan ta'e dha. Gidduurraa ammoo mallattoo geengoo qaba.

Akka aadaatti namoonni qoricha aadaa qopheessan qorichoota gosoota hedduu kan mala ammayyaa keessatti illee dhukkuboota qoricha hin qabneef illee qoricha barbaada. Mala aadaa keessatti qoricha hedduutu oomishama. Mala aadaatiin eedsii yaaluun ni danda'amaa?

Haadholiin ijoollee dubaraa isaanii kophaatti waayee jireenya isaanii gara fuulduraa gorsa kennuufii qabu. Kana ta'uu baannaan dubaroonni hedduun salphaatti gowwoomfamuu fi lafa hin yaadnetti kufuu malu. Gaafa akkana ta'an akkam nama gaddisiisu

Kun gosa dhugaatii cuunfaa muduraa irraa hojjetamuudha. Muduraan cuunfaan kun irraa hojjetame mangoodha. Erga cuunfamee booda qodaa fuullee irraa hojjetametti naqamee jira. Akkasumas kan sichi cuunfamu margoon gargar baqaqfamee kaa'amee jira.

Suuraan kun dubartii uffata aadaa saba Oromoo uffattee ulee qabattee dhaabbachaa jirtuudha. Dubartiin kun shurrubbaa ofi irra jigsitee callee itti hidhattee jirti. Akkasumallee uffata halluu diimaa fi halluu biroo wal makaa ta'e uffattee jirti.

Bakka kanatti kan arginuu suuraa faayyaalee gosa adda addaati. Faayyaaleen kunneen danaa adda addaa qabaatanii gabatee halluu adii qabutti fannifamanii jiru. Akkasumallee fakkiin quba namaa kan baataa faayyaalee kana qabaa jiru mul'achaa jira.

Meeshaan kun yeroo baay'ee qote bula biratti baay'ee fudhatama gudda fi bakka guddaa kan qabu yemmu ta'u, innis faayidaan isaa lafa ittin qoffuruudhaf kan baay'ee qotee bultootaa fi dhala nama kamiyyu kan gargaruudha.

Namoonni sirba sirbituun baasu deeggaruu deeman uffannaa aadaa uffachuun harkatti immoo waan aadaa kan akka ulee fi gaachanaa qabu. Addatti immoo namni sirbu sun uffannaa dabalatee wantoota baay'een namoota kaanirraa adda uffatee deema.

Namoonni qaama miidhamoon miilaan deemuu hin dandeenye kalaqa meeshaa akka teessoo fakkaatu wayiirra taa'anii bakkaa bakkatti ittiin adeemu. Meeshaan kun meeshaa baay'ee namoota kana fayyadee fi sochiif gargaaredha. Meeshaa kana kunuunfachuun gaariidha.

Kilabni kubbaa miilaa kan magaalaa Gondar loogoo mataasaa kan qabuu fi halluun isaa immoo gurraacha, keessa isaatti immoo bataskaana laallibalaa kan of keessaa qabudha. Haalli Bataskaanni fi kubbaan ittiin wal qabatan ajaa'ibaa

Isaan kunneen hawaasa bal'aa walgahiidhaaf galma guddaa keessatti walitti qabamanii jiraniidha. Abbootiin amantaa garaa garaa, abbootiin gadaafi maanguddoonni walgahicha keessatti argamu. Alaabaan Itiyoophiyaa kan Gadaa galmicha irra keessatti hidhamee jira.

Kun 'poosterii' alaabaa Itiyoophiyaafi alaabaa mootummoota naannolee ofirraa qabuudha. Kaartaan Itiyoophiyaa gidduutti hojjetamee jira. Alaabaan Itiyoophiyaa immoo kaartaa kana irraan ol ka'ee mul'atee jira. Alaabaan mootummoota naannolee immoo cinaan itti marfamee jira.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namati. Namni kun ammoo saalaan dhiiradha. Uffata oromoo uffatee kan jirudha. Innis bokkuu qabatee kan jiruu fi naannoo lagaatti kan argamudha.

Yeroo ammaa kana namoonni gaafa midhaan dhahan oobdii isaanii irra horii naannessuun callaa barbaadan sana argatu. Gaafa irra naanna'an kanas miilaan midhaan sana akka guutummaatti caccabu gochuun caallaan ni baha.

Kun gosa muduraa firiin isaa nyaatamu mangoo jedhama. Mangoon sanyiin isaa dhaabamee erga guddatee booda firii yoo naqatu, firiin isaa gaafa bilchaatu nyaatama. Mangoon cuunfamee cuunfaa isaa yookiin firii isaa kallattiidhaan nyaatamuu danda'a.

Iddoon kun iddoo ijaarsi addaa addaa itti argamudha. ijaarsi kun ammoo ijaarsa harka namaatiin ykn beekumsa namaatiin kan ijaarameedha. akkasumas ijaarsi kun dhaga'a irraa kan ijaaramee kan jirudha. ijaarsi kun jiruuf jireenya dhala namaatiif faayidaa guddaa qaba.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota nagaa eegsiftoota yookaan ammoo tiraafikii ta'aniiti. Namoonni kunneen karaa qaxxaamuraa kan jiraniifi konkolaataan fe'umsa uummata ammoo fuuldura isaanii kan jirudha.

Atileetota Itoophiyaa biyya keenyaa keessaa Akka dubaraatti adda duree kan taatee di Itoophiyaaf seenaa gurguddaa kan galmeessisaa turte Daraartuu Tulluuti. Keessattuu yeroo ammaa erga fiigicha dhiiftee immoo gaggeessuummaan ishee nu fayyadaa jira.

Bunni yeroo ammaa bakka baay'eetti gaafa gurguramu kan baramaa dhufe buna sana qola keessatti saamsanii akka inni salphaatti hin badne godha. Kalaqni Kun wantoota hedduuf hojjata. Bara kana keessa kalaqa gaarii ta'edha

Gabaa keessatti namoonni hojii daldalaa hojjatan baay'een keessattuu qexoo gaafa hojjatan oomisha isaanii sana kopha kophaa xixiqqeessanii madabaan kaa'u. Kunis waan wal fakkaataa yookaan garaagaraa ta'uu danda'a. Naannoo keetti waan garaagaraa waliin gurguruun baramaadhaa?

Kun kophee dhiiraa ammayyaa ta'eedha. Kophee'n kun guutummaatti bifa adii qaba. Namichi kofoo gurraachaafi qomee adii uffatu quba lamaan kan miila lamaanuu qabee dhaabbatee jira. Kophichi hidhaa ofirraa kan qabu ta'ee, innis bifti isaa adiidha.

Muka ijaarsa manaaf qophaayee tuulamee jiru argaa jirra. Mukti kun haala gaariin sirriitti wal irra tuulamee naqamee jira. Naannoo muka tuulamaa kanaa manneen baay'een irraa fagaatanii argamaa jiru. Akkasumallee gaaddidduun nama tokkoo muka tuulamee jiru irra bu'ee jira.

Namni suuraa kana irratti ilaalaa jirru kun ammoo anga'aa biyya Itoopiyaa keessatti, naannoo tigiraayi bulchaa tureefi nama siyaasaati. Maqaan nama kana Dabratsiyon jedhamuun yoo beekkamu , yeroo amma kanaas tigiraayi bulchaa jira.

Namoonni gaafa uffata suufii kan hojii isaanii uffatanii gaafa adeeman gosti kophee isaan irraa deemuu kophee gogaarraa hojjatamudha. Kopheen kunis baay'ee cimaa kan ta'e garuu namoonni hedduun hin jaallannedha. Dhuguma garuu nama jibbisiisa.

Rakkoo hanqina konkolaataa biyya keenya kessa jiruutiin namoonni baay'een daandii irra dhaabbatanii itoo konkolaataa uummataa eeggatanii argina. Kun immoo guddina biyyaatiif gufuudha. Sababni isaa namoonni bakka hojii gahanii hojjechuu qaban daandii irra dhaabbachaa ooluun gufuu guddaadha. Kana furuudhaaf eenyu irraa maaltu eegama?

Namni kun nama siyaasaa fi mootummaa Itiyoophiyaa yeroo ammaa yoo ta'u maqaan isaa Dr. Abiyi Ahimeed nama jedhamudha. Dr. Abiyi Ahimeed namoota ta'aanii jiran walin mari'achaa kan jiru yoo ta'u. Cinaa isaa alaabaa Itiyoophiyaa jira.

Bakki namoonni muraasni ijjatanii mul'atan kun, paarkii Inxooxxoo jedhamu magaalaa Finfinnee, kutaa magaalaa Gullalleetti argama. Paarkiin kun, bara dhihoo keessa muummee ministeeraa, Doktar Abiyyi Ahimadiin hundeeffame. Biqiltoonni paarkii kanatti argaman hedduun isaanii biqiltuu baargamooti.

Kun gaazexaa odeeffannoo dabarsu kan Bariisaa jedhamee beekamuudha. Gaazexaan kun haala yeroo irratti odeeffannoo garaa garaa qabatee afaan Oromoodhaan maxxanfamee jira. Fakkiilee namootaa, kan umamaa, aasxaawwan fi kanneen biroo ofirraa qaba.

Maatiin adda addaa kanneen firummaa qaban hedduun walitti dhufuun suuraa waliin ka'uu danda'u. Kana jechuun abbaan manaa tokko haadha manaa tokko waliin fi maatii akkanaa hedduun walitti dhufu. Namoonni akkanaa simboon isaanii akkam bareeda.

Iddoo gabaa kana galteewwan nyaataa gosa garaa garaa kanneen akka kaarotii, moosee, hundee diimaa, timaatima, raafuu fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee jira. galteewwan nyaataa kunneen qaama namaaf faayidaa guddaa qabu.

Soofan gosoota meeshaa mana keessatti itti fayyadaman ta'ee kan irra teessumaaf ooludha. innis kan inni irraa hojjetamu muka, uffata lallaafaafi sibiila muraasa yoo ta'u mana keessatti baayyee barbaachisaadha. Soofaapn teessowwaan jiran keessa kan teessumaaf mijatudha.

Naannoo lafa ol ka'aatti haalli teessuma lafaa isaa bosonaaf gaarii waan ta'eef, biyyeen isaa kosiidha. Naannoo akkanaa kana biqiloota nyaataa yookaan boqqoolloo gaafa dhaaban baay'ee itti tola. Namni lafa akkanaa qabu carroomeera.

Manni kun, galma yoo ta'u, citaa ,muka fi biyyee irraa kan hojjatamee dha. Manni kun, keenyaan isaa haalluu gurraacha, diimaa fi adii dibamee jira. Dallaan mana kanaas wanta haalluu warqee fakkaatu qabu irraa hojjatame.

Isheen kun dubartii waltajjii beeksisaa jirtuudha. Bakka qabeenya uumamaa hawwataa ta'etti waltajjii beeksisaa jirti. Duuba isheetiin haroo guddaa garreeniin marfamee jirutu argama. Bakki isheen irra dhaabbattee jirtu bashannanaaf akka talutti waan bifa adi qabuun hojjetamee jira.

Meeshaa madaala hangaa halluu cuquliisa qabu argina. Meeshaan kun wantoota xixiqqaa ta'aan haala gaariin dogongora tokko malee waan safaruuf namoonni dunkaana xixiqqaa qaban baayyinaan meeshaa kana filatu. Akkasumallee meeshaan kun sibiilla jabina guddaa qaburraa waan hojjetamuuf umrii dheeraa qaba.

Abbootii gadaa yookiin Jaarsolii gadaafi haadha siinqee iddoo tokkotti walitti qabamuun sagantaa hirmaachaa jiran arginaa. Namoonni Kunis uffata aadaa naannoo garaagaraa uffachuun faayamanii argamu. Abbootiin gadaa fi haadhi Siinqee nagaa biyyaa eegsisuu keessatti gahee akkamii qabu ?

Bakka baay'ee bareeda fi lafa baay'ee magariisa ta'e ,waan akka goojjoo mana keessatti kan argamu kan nutti agarsiisudha. Akkuma kanallee naannoo isaa bosona kan fakkatu duuba isaarran kan argamudha. Bosonni kun eessatti argama jettani yaaddu?

Meeshaaleen manaa fi biiroo kunneen, teessoo irra taa'uuf fayyadan muka irraa qopha'an fi haalluu adii keelloo qaban akkasumas minjaala muka irraa qophaa'e haalluu adii keelloo qabuu dha. Manni teessoowwan kun keessa jiran haalluu adii daalacha dibamee jira.

Daraaraan kun, daraaraa baay'ee bareedaa ta'e haalluu keelloo qabuu dha. Daraaraan kun, yeroo baay'ee mana keessatti akka faayeessituutti ni fayyada. Namni tokko, daraaraa kana kutee yeroo sisirreessaa jiru mul'ata. Haalluun keelloo ,yeroo hedduu namoota biratti jaalatamaa dha.

Kun bakka magariisa mukni guddaan, kan damee baay'ee qabu jiruudha. Mukti kun damee baay'ee waan qabuuf akka gaaddisaatti tajaajila. Muka kana jala daandii dhagaa irraa hojjetametu jira. Namoonni lama muka kana jala daandicha irra deemaa jiru.

Dubartiin tun nama siyaasaa fi kantiibaa magaalaa finfinnee kan taate maqaan ishee Adaanech Abeebee kan jedhamtu yoo ta'u namoota ta'aanii jiranif dubbii godhaa jirti. Adaanech fuullee ijaa godhattee kan jirtudha.

Biqiloonni kun baay'ee kan bareedanii fi baay'ee kan miidhaganii kan nama hawwataniidha. biqiloonni baay'inaan kan argamaa juraniidha. akkasumas dirree bal'aaf diriiraa irratti kan argamaniidha. biqiloonni kun mataa isaanii irratti waan akka daraaraa diimaa kan tahe ofirraa qabu.

Konkolaataan miila sadii xiqqoon nama tokko qofa teesistu kun, konkolaataa namoonni miidhama qaamaa qaban irra ta'anii dha. Konkolaataan kun, haalluu cuquliisa dibamtee kan jirtu yoo ta'u, humna zayita gaasii fayyadamuun dalagdi yookiin immoo sochooti.

Manni kun ,mana gamoo yoo ta'u, abbaa darbii sadiiti. Manni kun, ol dheeraa yoo ta'u, baay'ee bareedaa dha. Gamoon ijaaramuuf oomishaalee dheedhii kan akka : dhagaa ,simiintoo, sibiila ,cirracha fi oomishaaleen warshaa keessaa bahan kanneen biroos ni barbaachisu.

Meeshaan Kun meeshaa farniicherii keessaa tokko yommuu ta'u meeshaalee garaa garaa kan akka kitaaba ,barruulee , meeshaalee barnoota garaa garaa kessa kaahuuf nu gargaara. Baay'inaan mana xiqqoo keessatti itti gargaaramna sababiin isaa meeshaa baay'ee qabata.

Soolaariin kun humna ittiin dukkana keessatti ifa kennu aduu irraa fudhachaa jiru yeroo ta'u, faayidaalee gurguddoo ta'an hedduu kan qabudha. Soolaariin kun ibsaan baduu fi jiraachuu irratti otoon hundaa'iin humna guyyaa aduu irraa fudhachaa ooluun yeroo dukkanaatti ifa kenna.

Kun poosterii dhaabbata televizyiinii 'Fana'dhaan hojjetameedha. Poosteriin kun irra caalmaatti halluu duubaa cuquliisaan hojjetame. Namichi tokko waltajjii irra dhaabbatee haasaa gochaa jira. Irra keessaan barreeffama afaan Amaaraatiin barreeffameefi aasxaa TV 'Fana'tu jira.

Kitaabni afaan oromoo mata dureen isaa sussuka adoolessaa jedhu qolli kitaaba isaa diimaa fi adii wal keessa makaa fi harka namaa kan abaaboo diimaa qabate jira. Dhugaan jiru wanti kun jaalala ibsa.

Isaan kun hordoftootaafi gaggeessitoota amantaa Kaatolikiiti. Bitaafi mirga irra kan jiran gaggeessitoota Kaatolikii Itiyoophiyaa yoo ta'an, gidduu irra kan jiru immoo kan biyya alaati. Warri Itiyoophiyaa luba kan biyya alaa sanaaf kennaa kennaa jiru.

Kophee, kopheen kun kophee baayyee bareeddu fi kophee baayyee miidhagduudha. Kopheen kun kophee uffata irraa hojjatamteefi kophee dhiironniifi dubartoonnis uffachuu danda'ani dha. Halluun qophee kanaa ammoo diimaa, fi adii dha.

Dubartoonni kun, hojiilee harka namaa keessaa hojii harkaa uffata qorraa fi halkanii fooxaa jedhamuun beekamu qopheessaa jiru. Fooxaan kun, haalluu garaa garaa kan qabu yoo ta'u ,kuula irraa hojjatama. Fooxaawwan, hojjataman kunneen hedduumminas ni qabu.

Namni kun ministeera barnootaa Itiyoophiyaa yeroo ammaa yoo ta'u maqaan isaa Birahaanuu Naggaa nama jedhamudha. Birahaanuu Naggaa miidiyaa garaa garaaf dubbii godhaa kan jiru yoo ta'u uffata halluu gurraachaa fi adii of keessaa qabu uffatee jira.

Namni tokko gaafa sirbu Akka aadaa oromootti sirnaan harkatti ulee yookiin meeshaalee garaagaraa kan miidhagan qabatee uffata aadaa kan naannoolee oromiyaa keessaa tokko uffachuun bashannana. Sirbuun sadarkaa nama dhuunfaatti maal fayyada?

Amooleen gosa ashaboo kan wal qabatee Boca saanduqaa qabuu fi yeroo baay'ee namoonni horii furdisuufis ta'ee kaayyoo tokko tokkoof kan itti fayyadamnudha. Amooleen yeroo dheeraaf gurguramaa ture. Amooleen akkam Gati qabeessaa

Namoonni bakka kanatti tajaajilaa jiran kun, namoota nyaata namootaaf kennaa jiranii dha. Namoonni kun, tola ooltota dha. Namoonni kun, kuduraalee fi muduraalee gosa garaa garaa fi kanneen biroos soorachaa jiru. Namoonni kun, dhaabbata akka kamii keessa tajaajilu?

Fakkii kuduraalee gosa adda addaa kan halluu adda adda qabaniidha. Kuduraaleen kunniin: Maangoo, Aappilii, Burtukaana, Avokaadoofi kan kana fakkaataniidha. Kuduraalee kana keessaa ka'an halluu keelloo warri ka'an immoo halluu gurraacha qabu.

Kun bineensa bosonatti galtuudha. Lafa marga magariisa qabu kan bosona keessatti argamu keessa dhaabbattee jirti. Bifti ishee irra keessaan bifa bunaa fakkaata. Garaa jalaan immoo bifa adii qabdi. Eegeen ishee dheeraafi rifeensa hedduu qaba.

Bishaan qodaa itti warshaa keessa ba'uun lama ta'e wal cina kan jiru kan nutti agarsiisuudha. Akkuma kanallee bishan dhuguun faayida hedduu dhala namaaf kan kennu fi faayyumma namatiifille baay'ee barbaachiisa kan ta'edha.

Biqiltun kun biqiltuu muuzii reefu ol guddachaa jiru yoo ta'u, baala babal'aa halluu magariisa qabu of irraa qaba. Muuziin bilchaate halluun isaa keelloo yoo ta'u, yeroo nyaatan dhandhama mi'awaa qaba.

Namoota geggeesitoota amantaa ta'an abootii amantaa argaa jirra. Namoonni kunneen namoota amantaa ortodoksi hordofan yookaan ammoo barsiisaani dha. Abbootiin amantaa kunneen hundi isaaniiyyuu fannoo waaqayyoo of irraa kan qabani dha.

faaya yeroo baayyee gurra dubartootaa irratti kaawwatamudha. faaya kana yeroo baayyee kawwaachuun kan itti fayyadamu dubartoota dha. faaya kana kan nutti agarsiisaa jiru ammoo harka namaati. faayi kun faaya baayyee miidhagu dha.

Bineensonni bosonaa kun, arba jedhamu. Arbi bineensa hamma qaamaa baay'ee guddaa ta'e qabu yoo ta'u, bineensa marga soorachuun jiraatu dha. Ilkaan arbaa baay'ee dheeraa yoo ta'u, gatiin isaa qaalii fi faaya irraa tolchuuf fayyada.

Konkoolaata baay'ee bareedu fi Gibbii guddaa ta'ee keessa dhaabbate kan jiru kan nutti agarsiisuudha. Konkoolaatan kun Gommaan isaa Gurraacha kan ta'ee fi dugdi isaa adii kan ta'edha. Akkasumallee faayidan konkoolaata kana yeroo baay'ee Geejjibaaf kan ooludha.

Bineensi bosonaa yokin urufaa haalluu adii qabdu kun, bineensa illeentii jedhamuun beekamtuu dha. Illeentiin baay'ee fiiguu kan dandeessu yoo ta'u, gurra ol dhaabbataa ta'e qabdi. Bineensi illeentii kun, biqiltuu maal faa soorachuun jiraatti?

Iddoo gabaa kana gosoota kuduraalee fi muduraalee garaa garaa kanneen akka qullubbii diimaa, muuzii, burtukaana, paappayyaa, avokaadoo, maangoo fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee kan jiru yoo ta'u qaama namaaf faayidaa guddaa qaba.

Barnoonni utubaa biyya kana akka ta'e yeroo baayyee ni dubbatama, addatti immoo biyyoota guddachaa jiran kan akka biyya keenya Itoophiyaa keessatti akkan barbaachisaa akka ta'e beekamaadha. Dubartoonni barnoota irrratti gaafa bobba'an baayyee nama boonsa.

Weellisaa weelluu weellisuun beekkamudha. Namni kun maqaan isaa artisti Guutuu Abarraa jedhamuun nama beekkamudha. Welluun artistii kanaa weelluu baayyeen isaan afaan oromoon weellifamaniifi hawaasa bal'aa biratti jaalatamummaa horatee jiru dha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii deemaa jiranidha. Saalaan namoonni kunneen dubartoota dha. Dubartoonni kunneen ammoo meeshaa keessatti nyaataafi dhugaatii baatanii deemaa kan jiranidha.

Daa'imni xiqqoon kun, yaala yookin talaallii ittisa dhibee dhangala'aa ta'e gara afaan isheetin fudhachaa jira. Talaalliin ittisa dhibee daa'immaniif dhibee garaa garaa ittisuuf ni kennama. Kanneen keessaa kan akka talaalliidhibee pooliyoo, gifira, koronaa fi kanneen biroo ni argamu?

Waajjiraalee hojii mootummaa akkasumas galma wal gahii adda addaa keessatti teessoowwan namoonni irra taa'an kanneen bifaan wal fakkaatanii fi teessuma hirkoo qabu barbaachisa. Keessumaayyuu namoonni dullooman tajaajila akkanaa kana ni barbaadu.

Hospitaalli fayyaa magaalaa Finfinnee xiqur anbassaa jedhamu kan argamu naannoo meeksikoo ta'ee innis tajaajiloota fayyaa hedduu uummata naannoo fi akka biyyaatti kenna. Innis meeshaalee fayyaa hedduu qaba. Meeshaalee yaalaa gurguddoo akkamii qabaa?

Qotee bultoota ooyiruu lafa qonnaa kan oomisha midhaan qamadiin badhaadhe aramaa jiran argina. Oomishni midhaan lafa qonnaa irraa argamu dinagdee maatii tokkoo utubuu irra darbee akka biyyaatti galii argamsiisuu kan danda'udha.

Kun foddaa TV dhaabbata teeleviizyinii 'Fana'ti. Tamsaasa foddaa TV kana irratti gaazexeessaafi keessummaan teeleviizyinichaa istuudiyoo keessa taa'uun waliin dubbii gochaa jiru. Barreeffamni afaan Amaaraan karaa jalaatiin halluu duubaa cuquliisaa irratti barreeffamee jira.

Suuqiilee hedduu keessatti wantootni akka nyaataa kan akka buskuutii fi uffata ittiin miiccannu akka saamunaa qola pilaastikaa keessatti saamsamanii mana tokko keessaa gurguramu. Shakkii malee oomisha akkanaa namni gaariidha jedhee yaada.

Oromoon sirna ittiin bulmaataa Gadaa jedhamu qaba. Uummanni kun sirna kanaan bulaa har'a gahe. Oromoon Abbaa Gadaa akka duudhaa isaatti muudatee ittiin bula. Yeroo baallii walitti dabarsus lola tokko malee karaa nagaatiini. Kanaaf sirni kun dimokraatawaadha jedhamee waamama. Sirna kana keessatti gaheen Abbaa Gadaa maalidha?

Dhagaaleen kunneen, dhagaalee gurraacha ol ijjatanii jiranii dha. Dhagaaleen akka kanaa kunneen ijaarsaaf akkasumas qorannoo fi qo'annoo seenaa fi arkiyooloojii garaa garaatif ni oolu. Dhagaaleen kunneen naannoo yokin kutaa biyya Itoophiyaa kamitti argamu?

Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa baankii hojii maashinii yeroo gabaabaa keessatti qarshii kennuun tajaajila jalqabee jira. Maashiniin kun ATM kan jedhamu yoo ta'u, gosa maashinii kamiin iyyuu ni hojjeta. Yeroo qusachuuf gargaara.

Fakkii kana keessatti nama dulloomaa ta’e tokko ni mul’ata. Inni uffata miidhagaa, keessumaa kaappii magariisa ifaa fi ta'e uffatee ta’a. Fuulli isaa tasgabbaa’aa fi yaadannoo cimaa calaqqisa. Ija isaa irraa beekumsa, muuxannoo fi of-danda’uun hubatama.